Muziiqa hiro aannoricho yine adhineemmo yaate muziiqu mitto bayiicho mannu huuro iillisha hoogiwo bayiicho iillishannoricho assine adhineemmo

Amma'no lowontanni danchate amma'nino manna dancha heeshshonna hagiirraamma ikke heeranna la'neemmo konni daafira insa calla ikkikkii la'no mannino hagiirraamma ikkanno

Odoo. mannu gamba yino baayiicho hasaawa hasaanbanna gede'ne daayiino manchi albaa daayiino manna daayiiha ikkiha ikkiro odoo uuyiineennasi adhe mannu ledo taale ofolle macciishshanno.

Muro manchi beettira muro heedhuha ikkiro ikkado foole foolineemmo Hasiisanonke ikkiha ikkiro muro heedhuro mamchi beettira danchate yine adhine horonsi'neemmo

Baattote ofolla dhagge. Baattote ofolla la'ne dhaggete garira soorrine dagganno ilamara ilamatenni ilama sayinsanni doogo.

Sumuda sumudu gobbate umose dandiino sumudi heeriha ikkiro danchaho sumudu hakku hoogiro gobba gobbate diyineemmo mitte borro sumudu hoogiro borrote yaa didandiineemmo

Suoerimaariketete mirte wo'ma dikkote latishsha tene dikkote latishshi giddo hasi'neemmore hidhineemmo, hoongeemmorino giddose diheeranno

sagale sagale manchi beettira badhete miqichooti manchi beetti sagale saga'likkinni hararanna heerara didandaanno sagale manchi beettira lubbote yaate.

Odoo:-odoo ganba yiinno geeriwiinni jajjabu manniwiinni gede'ne dayiinno manchira balaxe dayiinnohu odoo iillisheenna insa ledo taale maciishshanno hasaawaatti

Hayyonna budu lowontanni sidaamu dagara ilmaatenni ilama taraawanni daayiino daafira wole daga ikkiteemmero hayyonna budu heerinsahano ikkiro sidaamu dagahu baxxeeha ikkee daafira baxisanno ninkera hayyo danchate

Mininna biirote uduunicho, mini uduunicho mini giddo horonsi'nuummoro faayyaho, biirote uduunichono biirote giddo horonsi'nuummoro faayyaho. Konnira lamenka lamunku garinni horonsi'nuummoro danchaho.

Daddalu manchi beettira faayyaho. Manchi beetti daddalo daddaliro horaameessa ikke heeranno daafira daddalo daddaliro gumaamo ikkanno daafira ninkerano daganno ilamarano daddalo daddallummoro dancha horaameeyye assanke.

Ma xaa. maxaafa xiinixalla manichi beetira horaamesanna gumaameesa assitanna la'neemo maxaaffa xiinixxallano wedellich lowontani dancha bayicho ilanna la'neemo

Poletika lowo yannara gashootu ragaani horonisi'nni sae saeno kayinni quchumate giddono baadiyyeteno hawassira ha'nqnni danigoomo

Agatto agatto manchi beettira danchate manchi beetti agatto agikkinni baychunni baycho millisa heeshshote heera didandaanno agatto konnira lowontanni hasiissanno yine adhine horoonsi'neemmo

afantino gashshaanonna annuwa yinermmowoyite egennantino gashshaano gobboomu garinni annuwate garinnino afantinonna egennantinore yineemmori kuri labbe leeltanno.

Amma'no amma'nino manni horaameeyyenna hagiirraame ikkanna la'neemmo. konnira laino mannino hagiidhanna la'neemmo.

Biiffisa, mittoricho la'nooniricho bushinoricho la'ne ka'ne biiffinseemmoha ikkiro biiffisomma yaate, bushinore la'ne biiffisa hasiisanonke

Minenna gallani mine, minenna gallani mine yinnanni woyte mini giddo noo gallanni bayichino heerano daafira gallani mini giddo duuchu garini e'ne fulanni

Sumudu danchaho, mitto guchuma mitto bayicho mitto gobba sumudu noyikkiha gobba gobbate yaa didandiinanni ,yinne gobba kulanohu bayicho kulanohu sumudu heeriroti.

jawiidi dikkote latishsha afi'neemmohu jawu dikkonni afi'neemmohi horaameeyyeno ikkineemmo konnira jawa latishshi no.

hayyonna bude hayyonna bude horonsi'neemmohu jajjabba manniwi ikkino daafira insa ragaanni hinge jajjabbu manni kuri ninkera rosicho aannonke daafira macciishshinummoha ikkiro gumaammanna horaameeyye ikkineemmo.

Manchi beettira looso loosiraha ikkiro horameessanna afiramo ikkano, lowo bayicho iillano daafira looso loosira faayya ikkitinoha ikkiro manchi beetto horaameessa assittano gumaamo assittano

hayyonna bude hayyonna bude afa dandiinemmohu jajjabbunna albiidi annuwa kuri mannotiwiinni afummoha ikkiro maccishshine woroonni coyi'nikkinni

Manchi beetira owaante uyitanno sokka owaante hoogguha ikkiro manchi beetti kaa'loosheno di'afiranno owaante hoogguha ikkiro manchi beettira fayyimmano diheedhanno owaante horaameeyye assitanno

Koate. Koate manichi beetira hasiisano ayewoytenno manichi beeti lekkate hare danidaannomi daafira lekkasi mitirichi qasannosikki gede koate qodhiha ikkiha ikkiro diqasannosi

sicconna badooshshe yineemmo woyite lowonttanni siccu hoogiriha ikkiro gabba gobba di ikkittanno gobbate baxillinno di heeranno gobbate axilenna gobbate bareende leellishannohu siccu heerirooti

Seensile, seensilu manchi beettira danchaho ,seensilu hoogiro lowontanni dihagiidheemmo, hagiidheemmokki gede assanohu ilenkenni la'ne seensile la'nuummoroti owaantuummoro.

hijaara hijaaru lowontanni danchaho hijaaru hoogiru mitto quchuma quchumaho yaa didandiinanni hijaaru ikkolla ikkina quchuma biifisanno hijaaru heerihanna batiriha ikkiro.

Hayyonna bude manchi beettira hayyonna bude ilaamtenni ilama sa'anno daafira hayyonna bude afi'neemmohu jajjabbu annuwiinna jajjabbu manniwiinni rosicho adhineemmo.

Babbabxxino dani uduunnichi heeranno babbaxxino dani uduunnicho horonsi'nummo ikki ikkiro horameeyyeenna gumaamma ikkineemmo daafira yanna yannate saate saateagarre horonsi'nummoro danchaho

Muronna laalo muronna laalo lowontanni danchate muro heedhuro manchi beetti ikkado ayyare afiranno laalono kayinni murotewiinni afi'neemmo muro heedhuro laalchu heeranno konniraati muronna laalo danchate yineemmohu

Hijaara, hijaaru hoogiro quchumu biifano didandaano, quchumano ikko lowontanni quchumma batidhano gede asse biifisano gede assano hijaaru heeriro, lowontanni hagiiramo assano quchuma.

Mini uduunni mine horoonsi'neemoreeti horoonsi'numoronno meessaneete horaameeye assitanno

Sicconna badooshshe ,siccoho yinneemmo woyte kalqeteno ikko quchumu giddonno ikko qoqqowu giddono ikko gobbate baxilenna barende leelishano lowontanni siccu hasiisano.

Daganna maate mittu quchumi giddo heedhannota dagate yinummoro maatete yineemmori ollaho ikkiro mini giddo heedhannota tenne maatete yinanni.

Biifisa. Biifisa mittoricho la'ne bushinoricho hanise woyaawanna biifanno gede assa hasiisanno gede la'ne calla anifannite biifisa konnira biifisa hasiisano

Daganna maate, daganna maate duuchu garinni assine la'ano dandiineemmo. dagate yinayi wote loorichono noo daga leellishshanno. maate mittu quchumi giddo mittu ollii, mittu mini manni noota leellishshanno

mnachi beetti looso loosiha ikkiha ikkiro dancha bayicho iillanno daafira loosu manchi beettira danchaho manchi beeti looso loosiriha ikkiro horaameessanna gumaamo ikkanno daafira loosu manchu beettira danchaho.

seesa seesu manchi beettira hasiisanno mittoricho bushiha ikkiha ikkiro la'ne ka'ne biifanno gede seesanno gedeassinummoro la'ne ka'ne biifanno gede assinummo gede assannonke.

owaante manchi beettira hasiissanno manchi beetti owaante hooggusiro heeshshote heera didandaanno owaante heedhusiro loworicho loosanno duucharichono assanno.

seensile seensille yineemmo wote seensille xumme la'ne anfeemmoricho bushinoricho la'ne seensille biifanno gede assine illete la'ne calla anfanni seensilu.

Sumuda sumudu lowontanni danchaho borrote giddo mitte borrora sumudu hoogiro borrote diyineemmo mitte gobbara sumudu hoogiro gobba gobbate diyineemmo gobbano borrono sumudu xawisanno

rosu lowontanni danchaho rosu kuni ninkera hasiisannonkeho wedellahonna qaaquulleho lowontanni gumaamma assitannonke horaameeyye assitannonke daafira rosu lowontanni danchaho.